Bitenge byetsingubo mumuli sha'brown yabamo shiwanga sisilimo bwa'brown bino birambisibwa khunaba tsingubo nga indwela khunitso intsungibwile ingubo ino imiliyu naabi iliwo bunyela bulayi buli asi busa

I'solo i'mboofu i'talangi, yekhale khwilooba a'asi, bikele bye'bweni byekhale busa bye'nyuma bye'karile byalolelele khundulo, i'nzala yakikhayile, ili khulila nge e'enza byesi i'nyala yalya

I'nyanza iye kametsi kamakali ilimo i'lyaato, i'lyaato liino lyemilekho umusani u'kwarire tsingubo tsimali alimo ni baafu ni khatimba, khatimba khano wakhamwatile mumetsi khatsa'khuwambilakho tsi'ngeni a'tsiré mubaafu muno

Umusani ufuka ipikipiki wakimisile warere bikele asi inyuma wasutileyo umukhasi usutile umwana khumukongo uwambile khavela khamali ni'kha green khalimu bibindu khundulo khwe'luguddo iliwo bulalo bikulisibwawo biwanga iliwo tsimbafu tsibili tsesi basingilamo bilalo numusani uwikhale walola inyuma iliwo kamantundubali kabimbile khubindu iliwo tsinzu tsikorile kamabaati tsingali

Umwana umusoleri ubonekhana khuba umuzungu obata umulondo wakwarile silipa wakwarile imbale iya'blue ili khukhwentsukha wakwarile i'tshirt imali waambile lusaala wemile khundulo khwe'kametsi

Tsikhaafu tsibili tsimbofu, tsya brown mu colour, tsyanera bulayi, tsyamiliya bulayi, khatsyaya bunyaasi khu lukewa, lukewa luno mbakho syindu syoosi tawe. Tsikhaafu tsino khatsikendela atwela.

Lulutsi lwe kametsi kakatima , mulutsi luno lulimo abandu babili, mutwela akhataya kametsi nga arambisa kupiila, khundulo khwe lulutsi iliwo lugudo ululiwo imotokha itetipa ilikho umundu khungaki, iliwo umundu uwimilewo wa'ambile isimu ali khumina iliwo abandu babandi abemile khundulo busa khushombekhe.

Tsitimu tsibili tsili ukhwinyaa kumupila kwa rugby iliwo i'kwarire tsiwaanga tsilimo bubesemu yabawo i'kwarire tsimali tsilimo bwa'yellow ni bubesemu, iliwo babenyayi babili bali khupanila khumupila, a'ndulo iliwo referee ukwarire bya blue

Imotokha i'lorry imbofu ili ni kimitsuma khungachi kikyabira eyi ni neyi yasutile kamatoore kamakali ni babandu iliwo umundu ukonile asi khumatoore webimbile litandalwa, iliwo umundu wuwimikhile buusa khumatoore we'ambile khumikyuma imotokha yino khetimila khu'luguddo lwa' tarmac

Umusoleli ukwarire shangaki shimali, ni shamwalo sishimbi sha blue shili khukhwenzukha, wakwarire ni sleeper, umusoleli yuno abonekhana khuba umurondo oba umuzungu, umusoleli yuno wemile khundulo khwekametsi wa'ambile lusaala.

Birara bibyakholebwa bulayi, byakulibwa bulayi ni bunyaasi, byatikiyibwa asi ni kamabaale ni bisaala khundulo, yemilewo ingokho ye twa iye i'twaya atayi. khundulo ilikho inzu imboofu iye kamatafari ni kusaala kwe simuuli

Bitindilo ibyekholebwa bulaayi byakulibwa ni tsisaamba bikulisibwawo tsinyenyi mumuli cabbage, green pepper, tsinyaanye ne bitungulu , i'bweni we sitindilo sitwela yekhaale yo umukhaasi usanyukhile ne umwana alolele luwande lutwela, khu sitindilo sisindi iliwo umukhaasi uwimile.

Umusoleri umufiti wakwarile sinyasa shamwalo ni shangaki isati siwafungile kamafungu tawe umusoleri yuno wasitaamile waambile kumupila kulimo buwanga ni bumali kumupila kuno khatsa khwinyaa ni bashe

Kusaala kubofu, kusaala kuno kuli ni tsimbano tsingali, kusaala kuno kwakora, kuli ni kamasaafu ka green, tsi simba tsibili tsyekhale khukusaala kuno khatsiwumulilakho.

Ikhima ikhulu yalolele luwande lwetaayi yasutile akhana khayo yalolele luwande lwebweni, ikhima iyino yekhaale mumbano mwe kusaala, kusaala kuno kuboofu kwakora ikhima yekhaalemo bulayi busa.

Tsiyeyi tsibili itsili ni tsitsika tsindeyi tsaboyebwile khwichoki khatsikendela khu'luguddo wulwamakhulimibwa khundulo khwe'luguddo khulikho bunyaasi ni'kimisaala kimikali

Khatale khakulisa ibindu byenjawulo mumuli carrot, kamawondo, mbilinganya tsinyanye, kamatunda, green paper, tsinanasi, ffenesi bibindu bino bikulisibwa mubukali ate byanula naabi

I'beach silisifo she'khukhwikhoyelamo sili khundulo khwe lulutsi i'beach yino yamiliya yayombekhebwa ni bunyaasi yakaribwa khundulo bulaayi, khundulo ilikho kusaala kubofu, iliwo lilyaato lyesi bandu bekhoyelakho.

I'motookha ye dayana, yasutile tsingokho tsingali, tsingokho tsino tsarebwele mubutimba ndi tsi khapaburukha ta amala ndi bandu batsibone batsikule, i'motookha ngene yasutilekho umundu umusani u'kwarire shangaki sibesemu, a'motookha iliwo mundu uli khubirawo u'kwarire e't-shirt ya orange khundulo iliwo Bali khukulisa kamatoore

I'butcher iye tsinyaama mukari ilimo umusaani uli khukulisa, mulimo sileenge basungile khungaaki, mwabamo i'minzaani, inyaama ni i'bulb. Ibulafu iliwo umusaani uli khukula tsinyaama.

Inyanza iye kametsi kamakali, muno mulimo abandu bali khukhwi nyayilamu, khundulo Khwe nyanza ilikho tsinzu tsingali naabi, ilikho lukongo luleyi, mungaki ilimo kamafumbi ka blue

Intsofu imbofu ili ni'kamasanga kabili intsofu ili akhundu akhwomu ili mu'bunyaasi bubwomu inyuma wayo iliyo bisaala byebimuli bya'green

Tsimboko, ndwela yamile mu metsi yama khunywa kametsi, ikyindi yemile andulo nayo yamalile khunywa kametsi, tsibili tsili ukhupanila andulo e kametsi, khundulo khwe tsimboko tsino, ilikho bunyaasi butsowele bulayi yabawo ni bisaala ibitsowele.